superimaarikeettete mirte yineemmo woyiite jawanna bayiiriidita ikkitino dikko ikkitanna tini dikkono giddose babbaxxitino hira amaddino. manchi beettino intayiire ikko babbaxxinore wolereno hidha hasiriro mare hatte basenni hidha dandaanno.

Electroonicse yinanni woyte babbaxitino horo uyitannore ikkitana tini electroonicseno babbaxxino richii loosanite manchoho horo uytannote ki'neno qooxesi'nera hedhawo electroonicse ikko electroonicse ma horo uyitannoro leddine xawisse

Godole yinani woyite manchi beti keranchima agarisisatena babaxino dhiba garigarate umise kecha fulitanota ikitana gobankerano lowo godolete dani no lawishaho kasete godo'lete daninna dodanshote godo'lete dani no

Ama'no yinnanni woyte manchi beetti leelisinna xawisi garinni Magano ama'ne heerano gara ikkanna gobbankera lowoti ama'note danni no lawishshaho orthodokise, pirosittate kattolikenna Hawariyate yinnanni.

elekitiroonikise yinanni woyiite manchi beetti babbaxxewoorichira horoonsirannota shibbate ledo xaaddinota ikkitanna elekitiroonikise yineemmoti babbaxxino loosira hossanno. lawishshaho xawisiratenna babbaxxinoricho loosirate horoonsi'nannite.

seensille yinanni wote babbaxino coye lawishshaho manna ikko uduunnicho ikko mine ikko woleno konne lawanno coye biifisatenna la'aa mannira dancha lao la''aa gede assinanni coyeeti.

Ama'no yineemmo woyte manchi beetti leelinosinna xawinosi garinni Magano magansirano gara ikkittanna gobbankerano lowo daniti ama'note dani no lawishshaho orthodokise pirositate musilime katolike hawariyate woleno konne labbanoreti.

minenna gallanni mine mine yinanni woyiitte he'nayiiha woyi babbaxinno daddalo dada'linanni mine ikkanna gallanni mine yinanni woyiite kaayiinni galatenna goxate horonsi'nanni mine gallanni mine yinanni.

Poletikaho yinanni woyte mitu manchi woyi mitu gashaanchi ikko mite umisetta ikkitino uurrinsha ikkanna kuni uurrinshino umise hedo garininna umise lao garinni assano coye hakkone maati yinanni poletikaho yinanni.

Owaante yinanni woyite manchu beettira hasiisaarichi giddo mitte ikkanna afira hasiissaasi owaante woy afira hasiissaasiricho hasiisaa uurrinshi afirate hayyooti. Lawishshaho akimete mininni, qawalete babbaxxino darginniiti.

Muziiqa yinnanni woyte manchi beetti afoosi horonsiratenni coyi'nanniwinni baxxitino huuro leelinshanni hayyo ikkittanna tinino manchu hedosi ikkayi noore baallare lae qalaqano coyiti.

Baadi xagga yinanni woyte kalaqamunni affi'neemmo xagga ikkittanna tini baadi xaggano dokitere woyi hakime uyittawininna baadi xagga adhate giddo noose badooshi maatinna lamente giddo horo hiitete sa"anoro kule"e?

Faashine yinnanni woyte afame egeninokkiricho woyi haaroricho manninkera woyi ollinkera qooxxeesinkera leellishatenna ku'latenni hakku manchino hakkuyi garinni woyi hate faashine garini harano gede assate.

daganna maate daga yinanni woyiite ducha manna gobbankera ikko ollinkera heeraaha gamba assine amande yinayiiha ikkanna maate yinanni woyiite mittu mini giddo heedhannota miila woye maate ama anna ikko ooso gamba assineeti daganna maate yaa mayaatero leddine titirsha uyiiye"e.

minenna gallanni mine yinanni wote lowo dani mini noo gede kulanno gallanni m9ne yinanni wote kayiinni galate horonsi'nanni mineeti mine yinanni wote kayiinni daddalu mine babbaxino mine ikkara dandaanno.

Odoo yinanniwoyite babbaxxino darga babbaxxitino yannara ikko babbaxxino bayicho kalaqamino coyi baala gabmba assne addu mashalaqqe ikkitinota dagankera egensiinseemmo garaati.

sagale yinanni woyte saga'linanni woy intannita ikkitanna sagalete yinanniri duuchu dani sagale no, lawishshaho, laalonna muro manchi beettira hasiissanno sagale giddo mitte qara ikkitinotta ikitanna tinino manchi beetti keeraanchimma lowo geeshhsha agartanno.

Seesa yinani woyite manchi beeti babaxinoricho seesisate horonsiranoricho ikkana lawishshaho manna mine udunichonna w.k.l seesisate horonsinanha ikana ki`neno seesu uduuneti yinanire kulle.

Amma'no yinanni woyiite manchi beetti leellinosinna xawinosi garinni magano maga'nanno gara ikkanna amma'nono gobbankera duuuch daniti no lawishshaho ortodokise, Pirotestaante musiliime, hawariyaatenna woleno konne labbannoreeti

Babbaxino danni uduunicho yinnanni woyte hattono insa su'minsa garinni babbaxitino horo aano uduunicho ikkanna babbaxitino danni uduunicho yinnanni kalaqantino woyi loossatino gari uminsahu noonsa.

Babbaxxino dani uduunnicho yinanniwoyite babbaxxitino horo uyitanno uduunnubba ikkitanna tinino mini giddoonni ikko gobbaanni loworira horoonsi'nannireeti horonsano lowonta danchate.

Ama'no yinanni woyte manchi beetti leelinosinna xawinosi garinni Magano ama'nano gara ikkanna ama'no yinanniti gobbankera duuchu daniti no pirostate orthodokise musilime kaattolikenna hawaariyatete.

Seensile yinanni woyte babbaxxino bayicho seesissatenna biifissate horonsi'nannire ikkanna lawishshaho mine seesissa uduunicho seesissate manna seesissate woleno kone lawanore seesissate horonsi'nannireti.

Egenshiishsha yinanni woyte babbaxxinoha kalaqamino coye baalla kawi kaini gamba assine mannaho egensiissani woyi manna abbine ku'lanni babbbaxxitino mashalaqqe ikkanna egenshiishsha ko daafo lowo horo noosi.

sumuda yinanni woyiite mitto ollaa wolu ollii wiinni mitto qoqqowo wolu qoqqowiwiinni woy mitte gobba wole gobba wiinni badate horoonsi'nanni malaate ikkanna roore woyiite horosi hiittee gobbaati hiikkoyee ollaati yine bade afate horoonsi'nanniho.

Tuqu xaadoshe yinanni woyte babbaxxitino yannaranna babbaxxitino darga ikkino coye baallanka gamba assine abbine woyi odoote gede woyi mashalaqqe afinokki mannira ku'lateni egensiissaniricho ikkanna lowohu gobbankera tuqu xaadoshi no.

afantino gashshaanonna annuwa yineemmoti gobbankera woyi olliinkera babbaxino loso loosatenni egennantinore ikanna kuri giddono wolde amanueeli dubbaale fiissa ficho yettera boole woleno konne labbannori egennantinonna afantino gashshaanonna annuwaatti

Dagana maate, daga yinanni woyte duucha manna gobbankera heeranoha gamba assinoniha ikkanna maate yinanni woyte mitu mini giddonu heedhano miilla ama anna ooso maatete yinanni.

Superimaarketete mirte yineemmoti jawa bayiridi dikko ikkitinote giddo babbaxxitino mirte amadinotta ikkittanna mannu hasattonsa garinni hidha hasiirano gede ku'lannitta jawidi dikkoti.

Ama'no yinanni woyte manchi beetti leelinosinna xawinosi garinni Magano amanano gara ikkanna gobbankerano ama'note danati yineemmori orthodokise, prostetate, Musilime, katolike hawaariyate woleno kuri labbanoreti.

Hara ,daa"attonna ,darama ,hara yinanni woyyite mitu manchi noo bayichinni wolewa haranna, daa"atto kayinni babbaxxinoricho daa"attate woyi la"ate ,darama kayinni babbaxxino korkaatinni mitu ollinni mite gobbanni wole gobba harate.

umu danancho yinanni woyiite manchi beettira umoho woy qoonchisi iima fulannoha ikkanna kuni umu dananchino keeratiiri yinannitenni dafuulikili yinannitenni umo lossannorichinni woy mannimma lossannorichinni lophannoha umu dananchooti yinanni

Muuziqa yinani wooyite manch beeti afoosi horonsiratenina wolericho horonsirateni manuyiha wodana umisiwa qolateni faarsote gede asse babaxino umisi kalaqe kalaqamoha shiqisano hayyoti.

biifisa yineemmo woyite mittoricho wona noowiinni lende woy biifise leellishshate hayyo ikkitanna biifisa yineemmohu roore woyte mine ikka dandaanno manna ikka dandaanno uduunnicho woleno konne ikka dandaannoreeti

Daganna maate yineemmo woyte daga yineemmoha ikkiro qoxxeesinkera heeraha duucha manna gamba assine dagate yineemmoha ikkiro maate kayinni mitto mine heedhanotta ama Anna ikko ooso gamba assineti.

sicconna badooshshe yineemmo wote mitte gobba wole gobba ledo woyi mittu qoqowira wolu qoqowi ledo noosi badooshshe kulate horonsi'nanniha ikkanna hattono ki'neno sicconna badooshshe mayiira horonsi'nanniro kulle.

muronna laalo yineemowoyiite manch beettira babbaxino xibbi daanno woyiite gargaratena geranchimasi agarsiisate qara coye uuyiitannota ikkitanna murote gido mitu shaanaho laalote yineemori giddo mitte muuse, apple babbaxinoreeti.

seesa yinanni woyiite mittoricho wona noo wiichinni lede woy mannu la"ora baxisanno gede assine biifise leellisha ikkitanna babbaxxinnoricho seesiisa dandiinanni uduunnicho mancho minenna woleno konne lawannoreeti.

Kalaqonna qoxxeessa, kalaqo yineemmo woyte kalaqamino coye ikkanna qoxxeessa yineemmo woyte olla woyi qacha, kalaqonna qoxxeessa yineemmori giddose babbaxino manna babbaxino uduunichonna hattono babbaxitino saada ledose giddose amadinoho.

Odoo yinanni woyte babbaxxino darginni babbaxxitino mashalaqqe gamba assinihu gedensanni mancho afekkihura ikko afinohura babbaxxitino yannara babbaxxino bayicho kalaqaminoricho kuri baallanka gamba assine mannaho shiqqinshani hayyoti.

Owaante yineemmo woyiite manchi beettira hasiissaa uurrinsha giddo mitto ikkanna kunino manchi beetti babbaxitinno hasatto heedhaasiha ikkanna tenne hasatto wonshateno hasiisaarichi giddo mittu owaantete.

muuziiqa yinanni woyiite manchi beetti afoosinna wolericho horonsiratenni babbaxxitinno huuro fushshannni mannuyiita surre isiwa qo'lanno woyi mannuyiita surre baxissanno gede assanno

Hara, daa"attonna, darama yineemmo woyte hara yineemmo woyte mitu darginni wole darga hara ikkittanna daa"atto babbaxxinoricho la"ate woyi daa"attate darama kayinni babbaxxino qarrinni mite gobbanni wole gobba harate.

elekitiroonikise yinanni woyiite manch beetti =babbaxitino horora horonsirannota ikkitanna tini elektironikse yineemorich lawishshaho biree waro mannu kurase xawisirannoro xa elektiroonikise horansiratenni calla maabiraate xawisirara dandaanno

seesa yinanni woyiite manchi beeti umosi ikko wolericho seesiisate horoonsirannoricho ikkaanna kuni seesaho yaa mittoricho noowinni lende woy biifinse worate hayyooti koyiira seesa yineemmohu isooti.

sumuda yinanni wote mitte gobbara woyi mitte uurrinshara umiseha ikkino malaate ikkanna horosi maati yinummoha ikkiro mitto ollaa wolu olliinni mitte gobba wole gobbawiinni badate horonsi'nanni malaateeti.

daganna maate maati yinummoha ikkiro daga yineemmo woyte gobbankera hee'raha manna baalanka gamba assi'ne amande daga yinanni, maate yinemmoti kayiinni mini giddo heedhaata ama ikko anna ikko Ooso baalanka gamba assineeti.

safote latishsha yinanni woyiite mitte gobba lophora hasiisannorichi giddo qara coye ikkanna safote latishshaati yineemmorino doogote loosama buusu loosama baawuru loosamanna woleno kuri labbannore ikkitanno

maashinubba ,maashinubba yinanni woyte manchi beetti angasinni loosanno looso woy wolqasi ee loosanno looso mulenni horonsi'rate kaa'litannotanna mulenni gudate kaa'litannote.

Suppermaarkeetete mirte yinanni woyte manchi beetti hasattosi garinni babbaxxitino hira abbine worroonni base ikkanna intannire ikko intannikkire baalankare hasattosi garinni hidhanno base suppermaarkeetete mirte yinanni

seensille yinanni woyte mine ikko manna uduunnicho ikko babbaxxinoricho seessisate horonsi'nanni gede ikkanna seense leellinanni woyte mannu la'ora baxisannoha asse leellishate.

Sumudaho yineemmo woyte mitte gobba wole gobbawiinni mitto ollaa wolu olliiwiinni mitto qacha wolu qachiwiinni badatenna umiseha ikkeyo malaate kuate horonsi'nanniha ikkanna sumudu mitte gobbara ikko mittu olliira hasiisanno qara coyeeti

Daganna maate, daga yinanni woyte duucha manna gamba assite amadinoha ikkanna maate yineemmo woyte kayinni mitu mini giddo affantanore lawishsha ama anna ooso gamba assite amadinote.

politika yinanni woyiite babbaxxitino gambo ganba yite woy babbaxxitinno gaamo kalaqidhe loossanno woy uminsa hedowa iillinanno gede assitannota ikkitanna gobbankerano babbaxxitino politikaho yinanniri no.

mooziiqa yinanni woyiite manchi beetti afoosinna wolere horoonsiratenni manchuyiiha wodana kisatenni babbaxxewoo garinni faarsote gede asse woy zeemunni faarsanni shiqishannoricho mooziiqaho yinanni

supermarkeetete mirte supermarkeetete mirteyinanni woyiite baayiiriidita woy jawa ikkitino dikko ikkanna giddoseno babbaxitino hira gamba assite amaddinno mannu hasattosi garini babbaxinnoricho mare hixanno baseeti.

Daganna maate yinanniwoyite qooxeessinkera woyi gabbate noo manna baala daga yonanniha ikkanna baalu maate yinanniwoyite kayinni mittu mini giddoonni heedhannota gambo woyi ama anna ooso wo'mankanni maatete yinanni.

Seensile yineemmo woyte uduunicho ikko manna ikko mine woleno kone lawanore biifissate horonsi'nannire ikkanna ki'neno affinooniha seensilu dana ku'le !!

Daganna maate yinanni woyiite daga yinanni woyiite qooxeesinkera heeraaha duucha manna gamba assine dagate yinanniha ikkanna. maate yineemmo woyiite kaayiinni mittu mini giddo heedaata ooso anna ama baalank gamba assineeti.

Daddalo yinanni woyiite mittoricho hidhatenninna hiratenni woxe soorri'nanni hayyo ikkitanna lowo daddalu danino kuni daddali meessira maayi horo aanno yinummoha ikkiro hidha hasi'noommo coye mulenni daddalaanote widoonni afira dandiineemmo.

Looso yinanni woyte manchi beetti yannasi wolqasi umosi ee minisira ikko umisira babbaxxitino eo e'anno gede assiranno hayyo ikkitanno looso loosa manchi beetira lowo horo uytanno.

mini uduunne mini uduunne yinanni woyte mini giddoonni babbaxxitinno horo aannore ikkanna lawishshaho sagale loosirate ofollate goxate waa wodhatenna woleno konne lawannorira horoonsi'nannire mini uduunneeti yinanni

daddalo daaddalo yinanni woyiite babbaxinoricho hirateninna hixxate woxe soorina hayyo ikkitanna daddalu mitte gobba lophora danchaho woy qara coyiiti daddalo daddallawo manchirano hixaa mannchirano lowo horo noosi

Godo'le yineemmo woyiite gobbankera duuchu dani godo'le noo gede kullanni lawishshaho kowasete godo'le dodanshote godo'le. Kowaasete godo'le yineemmoti duuchu manni gamba yee kawa ka'a lame budune kalanqeenna godo'linannita ikkitanna dodansho kaayiinni gamba yee baalu dodaate.

Seesa yinanniwoyte mittoricho manna ikko wolerichono biifisate horoonsi'nanniricho ikkanna seesa yinayiwoyite mitto coyi seesiisa mannu lao biifisate yaate.

mini uduune mini uduune yinanni woyiite mini giddooni babbaxitino horo aano udunnicho ikkana lawishshaho ofollate, goxate, hayiishirate, waa woxxate, sagale loosirate woleno konne lawannorira horonsi'nanni uduuneeti

looso yinanni wote manchi beetti wolqasi yannasi umosi ee loosannoricho ikkanna woxe afirate ikko babbaxinoricho afirate manchi beetti loose hosanno gede kullanni gobbankerano lowo dani loosi noo gede kullanni.

Muziiqa yinanni woyte manchi beetti afoosi horonsiratenni babbaxxitino huuro fushe manchi beettira faarsote gede asse shiqqishano hayyubba ikkittanna lowohuno muziiqu dani noo gede anfonite.

babbaxxino dani uduunnicho babbaxxino dani uduunnicho yinanni woyiite babbaxxitino horo aanno uduunnicho ikkanna kurino kalaqantinno garinni umi uminsata ikkitinno horo noonsare babbaxxino dani uduunnicho yinanni

Seensile yinanni woyte babbaxxinoricho seesissate horonsi'nannire ikkanna lawishshaho manna saada uduunichonna woleno kone lawanore seesisate horonsi'nannire seensile yinanni.

Ama'no yinanni woyte manchi beetti leelisinna xawisi garinni Magano ama'ne heerano gara ikkanna gobbankera nooti ama'note daniti yineemmori orthodokise musilime kiristananna hatto woyi prosittate yinanni.

egenshiishsha yinanni woyiite babbaxinno darginni babbaxinno bayiichinni kalaqamino coye baalanka gamba assine afinnokki mannira mashalaqe aatenni woyi egensiisatenni mannaho kullanni hayyo egenshiishshaho yinanni.

hodhishsha yinanni woyte mitte gobbanni wole gobba mittu darginni wole darga harate horonsi'nanniha ikkanna kuni hodhishshino horosi maati yinummoro manchi beettita yannasi agaratenna babbaxxtino xisso iillitakki gede manchu beettira lowo kaa'looshshse assitanno.

Mininna dubu saada yinemo woyite mini saada yinanni woyite minu gigonni manu leddo summu yite hedhanita ikitanna dubbu saada kayinni duboho hedhanoreti keneni minninna dubu sadatti yitinanire kulle

Sagale yinaniti manchi betira hasisawo sasu qarru coyi gido mitte ikitanna duchu sagalete dani no gede kulanni xibba garigartanoti murotenina lalotenni afinamori duchu no kurino lawishaho shana badalla babaxinoretu

Seensille yinanni woyiite mitto coye woyi mitto uduunnicho, mitto manna wona noowiichinni biifise woyi seesiisate hayyo ikkitanna seensilleho horonsi'neemmorino duuchuri noo gede kullanni, kuri giddo mittu camote yinanni.

hara daa"atona darama hara yinanni woyiite he'noonni darginni wole base woy hee'noonniwiichinni wolewa hara ikkitanna daa"ato yinanniti kayiini mittoricho daa"ata woy la"a ikkitanno darama yineemoti kayiinni he'noonni bayiichin woy hee'noonni gobbanni babbaxxinno korkkatinni agure wole goba harate

Odoo yineemmo woyte babbaxino darga woyi babbaxino bayicho babbaxitino yannara ikkino coye baallanka gamba assine affinokki mannira babbaxino mashalaqqe aaateti odeessinanni hayyo odoote yinnani uurrinshati.

Looso yinanni woyiite manchi beetti wolqasi yannasi umosi ee loosanno looso ikkanna mittu manchi heeraa heeshshora hasiisanno qaru cooyi giddo mittu loosoho. Konnirano gobbankera babbaxinohu loosu dani noo gede kullanni

Godo'le yinanni woyiite manchi beetti keraanchimma agarate lowo qeecha fultannota ikkitanna lowo dani godo'leet gari no kuri giddono lekkate kaasenna angate kaase godo'lete giddo gaamantannoreeti

Superimaarketete mirte, superimaarketete mirte yineemmo woyte bayiridittanna jawa ikkitino dikko ikkittanna tene dikko giddono babbaxxitino manni babbaxxitino hira hidha hasiriha ikkiro intayire ikko intannikkire hakkinni marre doodhe hidha dandaano bayichoti.

safote latishsha yinanni woyiite mitte gobbara hasiisanno qaru coy giddo mitte gobbara lophote hasiisannorichi giddo mitto ikkanna safote latishsha yineemmohu doogote loosama buusu loosamanna baaburu doogo loosama woleno konne labbannore ikkitano safote latishshi batira gobbankera jawa lopho jawa e"o uyiitanno.

Hodhishsha yinanniwoyite mittu darginni wole woyi mittu bayichinni wole bayicho woyi mitte gobbanni wole gobba harate horoonsi'nanniha ikkanna horosi maati yiniha ikkiro manchu yannasinna lekkasi xisso gargarte lowota umiseta ikkitino owaante uyitanno.

odoo yinanni woyiite babbaxinno darga babbaxinno bayiicho babbaxitino yanara ikkinno coye baalanka gamba assine afinnokki mannira odoo garinni mashalaqqe uyiinanni gara ikkanna odoo yinannitino gobankera lowo daninni uurinshinni afantanno

ijaara yinanni woyiite babbaxinnoricho minateninna gobbankera lopho dagganno gede manch beetti fulanno qeecha ikkanna kuni qeechino gobbanke ikko dooga ikko quchumanke biifisate assinanni doogooti.

Biifisa biifisa yinanni woyiite mittoricho wona noowinni lendenna baxisa gede assine mannu albaanni seesiinse loonsannire ikkana babbaxxeyooricho biifisa dandiinanni

Kalaqonna qoxxeessa yineemmori, kalaqo yineemmoti kalaqatinore ikkittanna qoxxeessa yineemmori ollanke ku'lano kalaqonna qoxxeesu duucha manna duucharicho woyi duucha saada giddosi gamba asse amadinoricho maati yinnanni, kalaqonna qooxeessa.

Looso yinanni woyiite manchi beetti yannasi wolqasi ee loosannoha ikkanna babbaxxinohu loosu dani no kuri loosono loosa hasiissannohu manchi beetti babbaxxiteyo eo e'asi gedeeti

godolle yinanni woyitte manchi betti keranchima uyisisawo coyi gido mitte ikitanna gobankerano lowo godolete danni no kuuri gidonni dodanshonna kowasete kowasseno lekatte kawasse anigate kowasse woleno kone labanoreti

Godo'le yinnanni woyte duuchu godo'lete danni no gobbankera kuri godo'lete danni roore woyte afantanoti kaasete godo'leti, kaasete godo'leno duuchu garinni gaamani lawishshaho lekkate kaase angate kaase hattono babbaxxitino kaasete danni noo gede ku'lanni.

Egenshishsha yinanni woyiite haaroricho ikko anfoonniricho afinokki mannira ikko anfohura kullanni woyi mashalaqe uuyiinanni gara ikkanna egenshshiisha kula manchi beettira lowo horo aannorichooti.

Sagale yineemmo woyte manchi beettira hasiisari sasu qaru coyi giddo mite ikkittanna sagalete yineemmoti saga'linannitta ikkittanna woleno sagalete dani no gede ku'lonni kuri giddono muronna laalo sagalete dani giddo mitto iseno keeranchima aate lowo horo noose.

Sagale yinanni woyte manchi beettira hasiisanno sasu qaru coyi giddo gaamamannoha ikkanna tini sagale manchi beettira heeshshora qara coyeeti yaano manchu beetti sagale itikki heere afannokki gedeeti koyerano sagale ita manchi beettira qara coyeeti yinanni

Agatto yinanni woyte manchi beetti agate horonsiranore ikkanna agattote dani giddo mituno waaho, waayi lowo horo noosi manchi beetti babbaxxinore loosiratenna roore woyte agate horonsiranosi.

Daddalo yineemmo woyte manchi beetti hiratenna hidhatee woxe soorriranno hayyo ikkitanna daddalo daddala mitte gobba lophora danchaho woyi qara coyeeti korkaatuno dadda'laa manchirano daddalaa manchirano lowo horo noosi

maxaafa yinanni woyiite nabbabbanniha ikkanna egenno noosihu egenno ledhatenna egenno nookihu egenno afirate nabbawannoha ikkanna qulaawa maxaafano hattono wole labireerubbate afantanno maxaafa kullanni

Hara ,daa"attonna ,darama yinanni woyte hara yinanni woyte mitu darginni woyi mitu bayichinni wole bayicho hara ikkittanna daa"atta kayinni babbaxxino coye babbaxxino saada giddo heedhanoricho la"ate, darama kayinni mite gobbanni wole gobba harate.

Kalaqonna qooxxeessa yinnanni woyte kalaqaminore ikkanna qooxxeessa ollinkera woyi qachinkera heeranorichoti kalaqonna qooxxeessa yineemmo woyte loworicho manna ikko saada ikko giddo amadinoho.

ijaara yinanniwoyiite babbaxinoricho minate hayyo ikkitanna doogo ikko woleno minanni hayyubba ijaaraho yinanni kuri ijaarra gobbankera batixxuha ikkiro gobbanke lowo geesha biifinnotanna baxissannota ikkitanno.

afanitino gashanonna anuwate ya afanitino woyi gobankera egenantino anuwa ikitanna gobankera iko olinkera iko qoxesinkera babaxino looso loose egenanitinoreti qoxesinera hedhano afatino anufa kuli

giwirinnaho yinanni woyiite mitte gobba lophora hasiisanorich giddo mitto ikkanna giwirinnaho yineemorino babbattinno muro kayiisatenininna babbaxitinno laalo kayiisateni hattono babbaxitino saada ce"atenni assinanirichooti.

Hara, daa"attonna darama yineemmo woyte hara yineemmo woyte mitu darginni wole darga hara ikkittanna, daa"atto yineemmoti kayinni mittoricho seekke la"a ikkittawo woyi la'nannirichi noowati darama yineemmoti kayinni mite gobbanni wole gobba woyi mitu ollinni wole olla harate.

superimaarikeetete mirteeti yineemmoti bayiiriiditanna jawiidita dikko ikkitanna te dikko diddono babbaxxitinnore intannire ikko intannikkire giddo hanqaffe amaddinota mannu hasattosi garinni hidhanno baseeti

amma'no yinanni woyte manchu beeti leellinosinna xawinosi garinni magano amma'ne hee'ranno gara ikkanna gobbankeranno amma'note yineemmori duuchu no lawishshaho, oritodokise, pirotesitaante, musiliime, kaatoolikehawaariyaate amma'note dani no.

Dagana maate daga yinani woyite duucha manna ganba aase amadinoha ikanna maate yinani woyite mittu mini gido ama woy ana ooso maatete yine woshinani

Owaante yineemmo woyite mittu uurrinshinni ikko manchu beetti afira hasiissaasi darginni babbaxxitinno kaa'looshshe afirannoha ikkiro hattee owaantete yineemmo. Owaante afi'nanni uurrinshabbanno duucha ikkitinna manchi beetti hasiisaasi garii owaante afira hasiissaasi.

Bunu minenna sagalete mine yinanniri manchi beetti buna aga hasiriro woyi sagale ita hasiriro marre woxesi ee itano darga ikkanna bunu mininna sagalete mini gobbankera baxira uyittano owaante maatiro ku'lie ?

sagale yinanni woyte manchi beetti heeshshora hasiissannorichi giddo qarra ikkewo coy giddo mitte ikkitanna manchi beetti sagale saga'la hasiisannosi korkaatuno, sagale lowo horo uytannonke daafo.

Poletikaho yinanni woyte babbaxxitino budunna woyi babbaxxitino gaamo gamba yte kalaqanoricho ikkanna poletikaho yineemmo woyte roore woyte babbaxxitewo ofollo heedhano woyte hakka woyteno heedhanore

daganna maate, daga yinanni woyte duucha manna gobbankera ikko olliinkera hee'ranno mnna baalanka gamba assi'ne ikkanna ,maatete yinnannihu mittu mini giddonni heedhannore ama ikko anna kultanote.

Muronna laalo yineemo woyite manchi beetira babaxitino xibbi woye bisisira daano gargarate qara coyi ikinoha ikana murotena laalote afineemo woyi murote laalote yitine hedinanire kulle

Faashine yinanni woyiite bannaxxinoricho woyi haaroricho afe egenneyookki woyi lae egenneyookki manninkera egensiisa ikkanna faashine yinanni uduunni batira danchate

looso loosa manchi beettira hasiisanno coy giddo mitto ikkanna loosoho yineemmo woyiite manchi beetti yannasi wolqasi ee loosannoricho ikkanna loosu danaati yitine heddinannire kulle.

Daddalo yinanni woyte babbaxxinoricho hiratenninna hidhatenni woxe soorri'nanni hayyo ikkitanna daddalo dadda'la dadda'laa manchira umiseta ikkiteyo horo uyitanno

maxaafa yinanni woyiite manch beettira aano owaante jawa ikkitanno egenno nosikihura ikko egenno noosihu maxaafa nabawiha ikkiro afinnotera iimaho woy afeyookitera iimaho lexxate lowo owaante uyiitanno.

kalaqonna qooxeessa yinanni woyte kalaqo yinanniha ikkiro kalaqamminoha ikkanna qooxeessa yinanni woyte ollaanka woy qachanke kulanno kalaqunna qooxeessu giddosi jawa manna ikko saada ikko uduunnicho gamba asse amaddannoreeti.

bunu minenna sagalete mine yineemmo wote bunu mini buna aga hasiri manni agaa bayiicho ikkanna sagalete mini sagale saga'la hasiri manni saga'lannowaati gobbankerano bununna sagalete mine batisa manninke hasirino hasatto wonshate gede kiirranni.

supperimarkeettete mirte supperimarkeetete mirte yineemmo woyiite bayiiranna jawiidita ikitino dikko ikkitanna te dikko giddono manchu babbaxxino hira hasattosi garinni afirannoti no

Maaxaffa yinanni woyite manchi betti babaxitino eggeno affa lexatte horosiranoha woyi la"anoha ikkanna lowo dani maaxaffino no qulawu maaxafanna roosu minni maaxaffano ikkara dandano

seesa yinanni woyiite babbaxxinnoricho biifisanna wona noowiinni manchu la*ora baxisanno gede assine leellisha ikkitanna babbaxxinnorichono seesiinsanni lawishshaho mine uduunnicho manna woleno konne lawannoreeti.

Safote latisha yinani woyite mitte gobara lopora hasisano qaru coyi gido mitto ikana safote latishati yinemorino dogote losama bawuru dogo losama busu losamanna woluri kore lawanori safite latishati yinani

sumuda yinanni woyiite mitte gobbara woy mitte dagara woy mittu qoqqowira umisiha ikkinnoha maalaate ikkanna konne sumuda horonsira maayiira hasiisu yinummoro mitte gobba wole gobba wiini woy mitto qoqqowo wolu qoqqowiwiinni bade afate horonsii'neemmo

Elekiyiroonikise yineemmoti shibba gamba yite babba babbaxitinno wolqa maabiraateeta aatenni manchi beetti hasiranno hasattosira qara coyee ikkitanna tini lekitiroonikise gobbankera batidhuha ikkiro manchuyiita yanna ikko wolqasi gatissanno.

maashinubba yinanni woyiite manch beetti wolqasinna yannasi ee loosanno looso mulenni tenne maashinubate yineemota horonsire loososi loosiranno choye ikkitanna maashinubbate lowo horo noose

Hodhishsha yinanni woyte manchi beetti mitu ollini wole olla woyi mite gobbanni wole gobba hara hasiriha ikkiro yannasinna lekkasi xisso gatisate horonsiranoha hodhishshaho yinanni.

umu danancho yineemmo woyte manchi beettira umoho woy qooncho aanaho heerannoha ikkanna kunino pirootinete loosamminoha ikkasinni woy foligili yinannirichinni lossannirichooti keratirooti yinanni pirootinenni latinoho

daganna maate daga yinanni woyiite gobbankera heeraaha wo'ma manna gamba assine ikkanna maate yinayiiwote kayiini mittu mini giddo heexanno miilla ama ikko anna ikko ooso gambba assine maatete yinanni.

Poletikka yinnani woyite babaxitino gambo gamba yite kalqanoricho woyi uminsa hedowa manchi beeti iilawo gedenna uminsa hedo gariyi ikkitanore ikkitawo ikkanna kurino babaxitino uurrinsha babaxiworicho qixxeesitano woyiteno ledo heedhanoreeti

Giwirina yinanni woyite mitte gobba lopora hasisanorichi giddo woyi mitte gobara asa hasisanori giddo mittore ikanna giwirinaho yinemorino babaxitino lalo woyi muro kayisanna babaxitino saada ceatte

Adawu agaraano yineemmo woyiite mitte gobbara hasiisanno qaru coyi giddo mitto ikkitanna babbaxitinno gibbo kalaqanturono ikko kalaqantara kaurono wolurirano hatto hasiissannota adawu agaraanooti yinanni.

amma'no yineemo woyiite mittu manchira umisita ikkitinnoti amma'note dani noosi amma'note dana yineemo wiyiite manchu lawisi garininna leelisi garininna xawisi garinni umisita ikkittinno amma'no amma'ne heerannoti qaagantaate gobbankera noota ama'no yinannire kulle

Faashine faashine yinanni woyiite afinokki mannira woye haaroricho abbine ka'nihu gedensaanni afinokki mannira egensiisate oye kula ikkitanna faasnhiete yineemmori duuchu daniri heera dandaanno

minenna gallanni mine mine yinanni wote duucha mine daddalunniha ikko wole gamba asse amadinoha ikkanna gallanni mine yinanni wote kayiinni hakko mine galate woyi goxichu dayiiro goxate horonsi'nanni mineeti.

ko"atte yinanni woyiite manchi beetti lekkasira wodhe mittu darginni wole darga woy mitte basenni wole base haranno woyte horoonsirannota ikkitanna ko"atte wodha lowo horo noose kuri giddono mitte lekkate babbaxxitewoo gawajjo iillitannokki gede agaranno.

Koattete yineemmoti manchi beetti mitu bayichinni wole bayicho woyi mitu bayichinni wole darga ha'rano woyte lekkasira wodhanotta ikkittana horosi maati yinuummoro manchi beettira babbaxinorichi lekkasira iillanokki gede kaa'littanote.

Hodhishsha yineemmo woyiite mittu darginni wole darga woyi mittu olliinni wole ollaa mitte gobbanni wole gobba ha'nayi woyiite horonsi'nanniricho ikkanna kuni hodhishshino manchi beettira lekkasi xissonna yannasi horonsiraa gede lowo irko assanno.

Safote latishsha yineemmo woyte mite gobbara hasiisano qarra coye ikkinori giddo mitto ikkanna safote latishshi lawishshaho doogote loossama buusu loossama hattono baburu doogo loosama ikkittanna safote latishsha yitinannire woleno ledine ku'lenke !!

Superimarkeettete mirte yineemmo woyiite bayeeridiitanna jawiidita itkkiino dikko ikkitanna te dikko giddo babbaxxitino mirte hidha hasirihu hakkiinni mare hidha dadaannowaati

safote latishsha yinanni woyiite mitte gobba lophora hasiisanno coyi giddo mitto ikkanna lawishshaho doogote loosama buusu loosama baawuru doogo loosamanna woleno konne labbanori safote latishshaati yinannireeti

Sagale yineemmo woyte manchi beettira hasiisanorichi qaru coyi giddo gaamamanoha ikkanna tini sagale manchi beettira jawa horo uyittanoha ikkanna sagalete danni giddono murona laalo yineemmore ,muronna laalo keeranchima agarate uminsa qeecha fultanoreti.

hodhishsha yinanni woyiite mitte gobbanni wole gobba woy mittu olliinni wole ollaa harate horonsi'naniricho ikkanna kuni hodhishshi yanna horonsirate lowo horo aannoha ikkanna qooxeesi'nera heeraaha hodhishaho yitine hedinanniha kulle

Biifise yineemo woyite mitoricho wona noowini mannu la`ora baxisawo gede ase seesise woyi biifise leelisha ikitana loworichono biifinsani mine mana udunichona w.k.l

Minina dubbu saada yineemo woyite mini saada yinani woyite mini gidooni mannu ledo sumuu yite heedhanota ikitana dubbu saada kayini dubboho manu ledo sumuu yaa ajate ikitata yaateti

safote latishsha ,safote latishsha yineemmo woyte mitte gobbara hasiisanno qara coye ikkewori giddo mitto ikkanna, safote latishsha yineemmori doogote loossa, baawuru doogo loossa, buusu loosamanna wolunno konne labbannoreeti.

Godo'le yinanni woyiite manchi beetti keeraanchimma agarsiisate hasiisannorichi giddo mitte ikkitanna gobbankerano lowoti godo'lete dani noo gede kullanni. Lawishshao kaase, dodansho woleno kuri labbannoreeti.

Superimaarkeete yineemmo dargi jawanna baayiiriiddita ikkitino dikko gede hendannita ikkitana tenne superimaarkeete mirte yineemmorino babbaxitino hira hasirinnota baala afiranno baseeti.

Kalaqonna qoxxeessa yinnanni woyte kalaqo yinnanni woyte kalaqamunni affi'nanniricho ikkanna qoxxeessa yinnanni woyte ollanketi kalaqonna qoxxeessa lowo danni manna lowo danni uduunicho, lowo danni saada gamba asse amadano.

daganna maate yinanni wote daga yinanni wote qoxeessinkera ikko olliinkera heeraaha duucha manna kulannoha ikkanna maate yinanni wote kayiinni mittu mini giddoonni heerannoha gamba assineeti.

muronna laalo yinanni wote mittu manchi beettira hasiissannorichi giddo qara sagale ikkitanna tini muronna laalote yineemmoti babbaxino xibbi daanno wote gargartanno sagale ikkitanna manchi beetti keeraanchimma agarate lowo geeshsha kaa'litanno.

Amma'no yineemmo woyte manchu beetti leellinosinna xawinosi garinni magano magana'no hayyo ikkitanna, gobbankera duucha amma'note dani hee'rannota kullanni, kuri giddono protesitaante, orittodokise, musiliime kaatoolike hawaariyaate amma'note mini no.

Poletika yinanniwoyite babbaxxino uurrinsha ikkanna hiittoo uurrinshaati yinummoro mitu mitu manni uminsa hasatto garinninna uminsa hedonsa kultanno base ikkitanna togoo gari ha'nummoro gobbanke gobbanke togo ikkitaa yitayi uminsa hedo uyitaho uurrinshaati.

Sumuda yinnanni woyte mitte gobbara hasiisanori qaru coyi giddo mitto ikkanna mayra hasiisi yinuummoro mitto Qoqqowo wolu qoqqowi mitto olla wolu olliwinni woyi mitte gobba wole gobbawinni badate umiseha ikkino ma'laateti.

Hayyonna Bude. Hayyo yinanni woyiite manchi beetti babbaxitinno egenno woyi babbaxitinno busulle horonsiratenni mittoricho assanno woyitenna budeho yineemmohu mitte gobbara woy olliira noosiha umisiha ikkino balchoomaati.

Hayyonna bude yineemmo woyiite hayyo yinanni woyiite baxxinno garinni busulle afa ikkitanna budeho yinanni woyiite mitte dagara heeranno umiseha ikkino balchoomaati.

Odoo yinanni woyte mancho beettira addanna halaalaancho ikkitewo odoo kullanniricho ikkanna lawishshaho babbaxino darga babbaxino bayicho babbaxitino yannara kalaqanino coye baala afewokki mannira gamba assine abbine egensiinsanni mashalaqqe uynanni hayyo odoote yinanni

Booharanni mereersha yinnanni woyte manchi beetti wodanasi foolishishatenna babbaxitino ayare adhate harano bayicho ikkanna booharanni mereershi gobbankera lowo horo noosi korkaatuno manninke hasiirino hasatto mite wo'mitino yaate.

Odoo yinnanni woyte babbaxino bayicho babbaxino darga olu yanna kalaqamino coye kawi kainni gamba assine aduhanna halaalancho ikkino coye mannaho mashalaqqe uyinanni woyi egensiisanni uurrinshati.

Looso yinnanni woyte manchi beetti assa hasiisasiri qarra coye ikkinori giddo mitto ikkanna looso loossa lophosiranna eosira owaante uyittanotta ikkittanna manchi beetti loosiha ikkiro hedinowa iilla dandaanno.

Daganna maate yinanni woyte daga yinanni woyte qooxeessinkera heeraaha ikko woyi gobbankera heeraaha duucha manna woyi lowo manna ikkanna maate yinanni woyte mittu mini goddoonni heedhanno mannaati

Bunu minenna sagalete mine bunu mine yinannihu manchi beetti hasattosi garinni buna agnanohonna sagalete mine yinannihu sagale itanno baseeti

Kalaqona qooteesa yinani woyite kalaqo yinani woyite kaaqaminoricho ikkanna qooteesa yinani olaankeeti kalaquna qooteesu mittee heeriro lowo saadana jajja amadano

Giwirinna yineemmo woyte giddosi duuchare gamba asse amadinoha ikkanna lawishshaho babbaxitino muro kayisatenni affi'nanni giwirinu garanna babbaxitino saadanni affi'neemmo hayyoti.

Mininna biirote uduunicho yinnanniri mini giddoninna biirote giddoni babbaxitino horo horonsi'nanire ikkanna kuni mininna biirote uduunicho yineemmore uminsa uminsa garinni woyi loossatinonna kalanqonsa garinni babbaxino looso loossano.

Hara daa"attonna darama hara yinanni woyte mittu baychinni woyi mittu darginni wole darga hara ikkitanna daa"atto babbaxxino coye daa"atate woyi la"ate darama kayinni babbaxxino korkaatinni hee'noyi basee agurre wolewa harate

giwirinnaho yinanni woyte giddosi duuchare gamba asse amadinoha ikkanna lawishshaho, saadate ceatto, lukkuwu ceatto woluno muro giddosi gamba asse amadinoha ikkanna ,giwirinnaho yinannihu gobbankera lowo geeshsha hasiisannorichooti.

Muronna laalo yineemmori manchi beetti keeraanchimma agarsiisatenna babbaxxino dhibbi gargarsiisate umiseha ikkiteyo owaante fultannota ikkitanna murote yineemmori giddo mittu shaanaho laalote yineemmori giddo muuze awukaato burtukkaane woleno kuri lawannoreeti

Bunu minenna sagalete mine yinnanni woyte manchi beetti hasirino hasatto garinni buna aga hasirihu buna agatenna sagale saga'late hasirihu saga'latte harano base ikkittanna gobbankerano sagalete mini batira mannu hasatto wonshate qarate.

minenna galanni mine mine yinanni woyiite duucha woy babbaxinno mine ganba asse amadanno lawishshaho daddalu mine ikkara dandaano galanni mine yinanni woyite kayiini galate woy goxate horonsi'nanni mineeti

Muro yinnanni woyte kalaqamunni affi'nanitta muro ikkittanna, tini murono lowo lawishshaho mine mi'nate, sagale ittateno hattono babbaxino uduunicho loosirate lowo horo noose gede ku'lanni.

Mini uduune yinnanni woyte mini giddonni babbaxitino horo aano uduunicho ikkanna lawishshaho sagale loosirate waa wodhate goxate ofollatenna woleno kone lawanorira horonsi'nanni mini giddo uduunicho yinnanni.

biifisa yinanni wooyiite babbaxxinoricho mine ikko manna ikko saada ikko wolericho biifisate woy baxisanno gedee asse manu la"o garinni baxissanno gede asse loosate

amma'no yinanni woyiite manchi beetti e''eyoosi leelleyoosi garinni magano maga'nanno woyi magano amma'nanno gara ikkanna amma'note yinanniti gobbankera lowo daniti no gede kullanni manchuno hasattosi garinni magano amma'ne heera dandaanno

Daganna maate daga yinanni woyiite duucha manna qooxeessinkera heeraaha ikko gobbankera heeraha baalanka daga yinayiiha ikkanna maate yinanni woyiite mittu mini giddoonni heehannota ama ikko anna ooso gamba assine maatete yinanni

Giwirinna yinnanni woyte giddosi duucharicho gamba asse amadinoha ikkanna lawishshaho saada muro baallanka gamba asse amadinoho koyira gobbankera giwirinna batira lowo lopho abbittano gede anfonite.

muronna laalo muronna laalo yineemmoti manchi beettira babbaxino xibbi dayiiha ikkiro gargartannotanna keeraanchimma uyiitanota ikkitanna murote yineemmorichi giddo lawishsha shaanaho laalote yineemmorichi giddo burtukaane muuze woleno konne labbanoreeti.

koaatte yineemmo woyte manchi beetti lekkasira wodhe mittu darginni wole darga woy bayiichinni wole bayiicho ha'ranno woyte lekkasira wodhannota ikkitanna horoseno babbaxxinorichi lekkanke gufiraakkigedeeti

Mini uduune yinnanni woyte mini giddo babbaxxitino horo aanoha ikkanna lawishshaho sagale loosirate waa wodhate ofollate goxatenna woleno kuri lawinore babbaxinorira horonsi'nanniha mini uduuneti yinnanni.

baadi xagga yinnanni wote kalaqamunni afi'nannita ikke heerenni dubboho ikko qooxeessinkera afamanno xagga ikkanna kuni baadi xagga akime uyiitannohu ledo la'niro akimennihu lowo horo aanno.

Safote latishi yinani woyite mite goba lopora hasisano qara coye ikeworichi gido mito ikana safote latisha yinemori dogote losama dilidiyete woy busu losamana bawuru dogo losama woluri kore lawareti

hodhishsha yinanni woyte mittu darginni wole darga mittu olliinni wole olla woy mitte gobbanni wole gobba harate horoonsi'nanniricho ikkanna hodhishshu horo maati yinummoha ikkiro manchi beeti lekka xisso gatisatenna iillate halcheewowa yannate iillishshate horoonsi'nanni

mininanna biirote uduunnicho yineemmori duucha ikkitanna mini giddo horonsi'nannire mini uduune yinanna biirote giddoonni horonsi'nannire biirote uduunneeti yineemmo mini uduunni biirote uduunniwiinni lowo badooshshi noosi gede anfoonnite.

Kalaqona qooxeesa yinaani woyiite giddossi duucha saada, mana amamdinoha ikkana qooxeesaho yiineemo woyite qacha woyi ollaa kulanno

Mininna biirote uduunicho yinnanni woyte lamunku mereero noo badooshi maati yinniha ikkiro mini uduune yinnanniri mini giddo horonsi'nannire ikkanna biirote uduunichoti yinnanniri kayinni biirote giddo horonsi'nanni uduunichoti.

Mininna dubbu saada yinnanni woyte lamunkura umiseha ikkino badooshi noonsa, mini saada yinnanniri mine heedhanoreti mannu ledo summu yite hedhanore ikkanna dubbu saada kayinni woyi gobbani heedhano saadati.

amma'no yinanni woyiite manchi leellinosinna xaweyoosi garinni magano maga'nanno doogo ikkanna gobbankera duuchu dani amma'no no lawishshaho ortodokise, pirotestaante, musiliime, katolikenna hawariyaatete

Maxaafa yineemmo woyte manchi beetti egennora hasiisanorichi giddo mitto ikkanna manchu egenno ajusiha ikkiro woyi afa hasiriha ikkiro konne maxaafa lae woyi nabbawiha ikkiro egenno lexxa dandaano.

Agatto yinnanni woyte duuchu agattote dani nooha ikkanna mitu waaho ,waayiniti horosi maati yinuummoro sagale loosirate agatenna hayishirate woleno kore lawino horo aanno.

Giwirinna yinanni woyte giddose duucharicho giddosi gamba asse amadinoha ikkanna lawishshaho, lukkuwu ceatto ikkara dandaanno, saadate ceatto ikkara dandaanno, muro ikkitara dandiitanno kuri baalanka gamba asse amadinoha giwirinnaho yinanni.

roso yinanni woyte manchi beetti babbaxitewo egenno afi'rannota egennote buicho woy egennote base ikkitanna afi'nohuno ikko afi'nokkihuno roso rosannoha ikkiro egenno noosihu egenno lexxatenna egenno noosikkihu egenno afi'rate haranno baseeti.

Daddalo yinanni woyiite manchi beetti babbaxinnoricho hiratenninna hidhatenni woxe soorriranno hayyo ikkitanna daddalu mitte gobba lophorano qara coyeeti. Daddalo daddala dadda'lanno manchirano hidhanno manchirano lowo horo noosi.

adawu agaraano yineemoti mitte gabbara hasiisayo coyi gido ikkitanna horo mayiira uuyiitanno maa asitanno yinimoha ikkiro babaxitinno gibbo kalaqanturo ikkiro babaxitinno gibbo kalaqantawoyiteno ikko kalaqanttukino

Afantino gashshaanonna annuwanna, afantino gashshaanonna annuwa gobbankera babbaxxino looso loossanore ikkanna kuri giddono sidaamaho afantino gashshaanona annuwa yinnanniri ,Fiisa Ficho, Woldeamanuel Dubbaalenna Yettera Boole woleno kore labbanoreti.

Mininna dubbu saada yineemmoti giddonni mannu ledo summu yte heedhanotta ikkittanna, dubbu saada yineemmoti dubboho heedhanoreti, mini saada yineemmori giddo lawishshaho saa, gereewo, me"e,dubbu saada yineemmori kayinni doobicho woleno kone labbanoreti.

Hodhishsha yinnanni woyte mitu bayichinni wole bayicho woyi mitu darginni wole darga woyi mite gobbanni wole gobba harate horonsi'nanniha ikkanna ,hodhishshu horo maati yinuummoha ikkiro manchi beetti yannasi horonsirano gedenna lekkasi xisso gatisirano gede lowo horo uyittanno.

Booharanni mereersha yinnanni bayichi dancha bayichonna manchu hasirano bayicho ikkasinni kunni bayichino horo aannoho yinnuummoha ikkiro manchi beetti wodanasi foolishishatenna babbaxxitino hayyo dancha ayare adhate ha'rano baseti.

hara daa"atonna darama hara yineemoti he'noonni bayiichinni agurre wolewa hige hara ikkittanna daa'ato yineemoti babbaxinoricho daa"atate daramate yineemoti kayiini hee'noonni basenni babbaxinno korkaatinni agurre wole qae harate

Daganna maate yineemmo woyte, daga yineemmo ikkiro qoxxeesinkera heeranoha duucha manna gamba assine dagate yineemmoha ikkanna maate yineemmoti kayinni mitu mini giddoni heedhanotta ama anna ooso gamba assine maatete yineemmo.

hayyonna bude yineemmo woyte hayyote yineemmoti babbaxxitino egenno woy babbaxxitino busulle kalaqamuyita ikko hakkuy manchu umisi afe kalaqe loosannore ikkanna, bude yineemmohu kayiinni mitte dagara hasiisannosiho woy noosi balchoomaati.

mininna biirote uduunnicho yinannirichi maati yiniha ikkiro mini uduunne yinannihu mini giddoonni calla horonsi'nannire ikkanna biirote uduunne yinannihu kayiinni biirote giddo horonsi'nanni uduunneeti, lamunkura noons abdooshhsi konne lawanno.

seensille yinanni woyte babbaxinoricho seessisatena biifisate horonsi'nanniha ikkanna seensille mama maaho horonsi'nanni yiniha ikkiro mine seesisate uduunne seesisate manna seessisate woleno konne lawannorira horonsi'nanni.

hodhishsha yinaniwoyiite mittu darginni wole darga woy mittu bayiichinni wole bayiicho woy mite gobbanni wole gobba harate horonsinaniricho ikkanna horosi maati yinummoro manch beeti yana agaratena lekkate xisso gatisate lowo horo uyiittanno

Mini uduunne yineemmori mini giddoonni babbaxitinno horo aatenni afamanno uduunne ikkanna lawishshaho ofollinanniri gonxanniri hattono sagale wodhine intannire ikkanna su'minsa garinni hattono uminsata ikkitewo horo noonsa.

Superimaarketete mirte yinnanniri babbaxinore intannire giddose amadinotta ikko intannikkitta mine babbaxeyewore loosi'nannitta loosi'nannikkitta ikkitto ikkite duuchare gamba assite giddose amadinote.

Hara, daa"attonna darama yinnanni woyte hara yineemmo woyte mitu darginni woyi mitu bayichinni hee'nonniwinni ka'ne wolewa haranna ,daa"atto kayinni babbaxxino coyinni nooricho la"ate, darama kayinni mite gobbanni agurre wole gobba harate.

Owante yinanni woyite manchi beti afira hasisassi dariginni babaxino kaloshenna babaxitino owante afiriha ikiro hatene owantete ya dandinemo

mini uduunne yineemmo woyiite mini giddoonni heerannore ikke babbaxxitinno horo mini giddoonni annore ikkanno mini uduunnino horosi maati yinummoro sagale loosirate waa wodhate ofollatenna goxate horonsi'nanni

Daddalo yinanni woyte babbaxxinoricho hiratenninna hidhatenni woxe soorri'nanni hayyo ikkitanna daddalo daddala dadda'laa manchirano daddalo hidhaa manchirano lowo horo noosetanna gobbanke lophorano qara coye ikkinota kullanni

Maashinubba yinnanni woyte manchi beetti yannasi e"e wolqasi e"e loossano looso mulenni ka'nanni gede kaa'littanotta ikkanna maashinubbate looso gobbankera batisa mannaho lowo horo uyittano.

Babbaxino danni uduunichoti yinneemmori babbaxitino horo aannoha ikkanna su'minsa garinni babbaxxitino horo uyittara dandiittano uduune baallanka gamba assine maati yinneemmo, babbaxxitino dani uduunichoti yinneemmo.

amma'no yinanni woyiite manchu beetti lellinnosinna xawinnossi garinni magano magansirano gara ikkanna gobankerano lowoti ama'note dani no kuri giddo lawishaho ortodokise protestaante musiliime kaatoolikenna hawariyaate yinaniti woleno kone labanori ama'note dani no

Maxaaffa yinanni woyiite nabbawate horonsi'nnita ikkitanna, lawishshaho Maganu miniha qullaawa maxaafa rosu mine horonsi'annire babbaxitinno maxaaffanna woleno konne labbannoreeti. Maxaaffa nabawa egennolla leddawo.

Biifissa yinnanni woyte babbaxxinoricho mancho ikko uduunicho ikko woleno hatto biifisate hayyo ikkittanna mittoricho biifisa yaa wona noo garinni roorsine worrate.

Hodhishsha yinnanni woyte manchi beetti mitu darginni wole darga woyi mitu bayichini wole bayicho woyi mite gobbanni wole gobba harani horonsiranoha ikkanna horosino manchi beettira yanna agaratenna lekkasi xisso gatisateti.

Superimaarketete mirte yineemmo woyete babbaxxinoricho hidha hasi'nuummoha ikkiro hakka hirate bayicho superimaarketete mirte noowa marre hasi'nuummo hasatto garinni dikki'neemmotta ikkitino jawa dikkoti.

odoo yinanni woyte babbaxxitino yannara babbaxxino darga babbaxxino bayiicho kalaqamino coye kawi ka'i coyee gamba assine addunnihanna halaalunniha ikkino mashalaqqe mannikkera woy dagankera iillinsheemmo hayyooti .

Poletika yinanni woyiite lowo dani poletiki noo gede kullanni, poletika yineemmo woyiite manchi beetti umisi hedo garinni mitte gobba ikko mittoricho gashshannota kulannorichooti.

mininna biirote uduunnicho mini uduunnicho yineemmo wote mini giddoonni babbaxitino dani horo aanno uduunnicho ikkanna biirote uduunnicho yineemmkori kayiinni hattonni biirote giddoonni babbaxitino horo aateni afamanno uduunneeti.

Muronna laalo yineemmo woyiite manchi beetti keeraanchimma aate umise owaante fultannota ikkanna babbaxino xibbi manchi beetto amadaaha ikkiro muronna laalo gargarate hayyose jawate woy duuchate. Kooyiira muronna laalo itte.

Minenna gallanni mine yinanni woyiite mine yinanniha ikkiro duucha mine gamba asse amadinoha ikkanna gallanni mine yinanniha ikkiro kayeenni galatenna goxate horonsi'nanniha lamunkaur noonsa badooshshi konne ikkanno

Owaaante yinanni woyiite mannu woy daganke afira hasidhinota owaantuwate hayyo afira hasiisaansa gede kullanni. Korkaatuno owaantete uurrinsha aa hasiisaansa garinni manchi beettira owaante aa hasiissanno.

hara daa''atonna darama yineemmo woyiite hara yinanni woyiite mitu darginni woyi mittu bayiichinni wolewa hara ikkitanna daa''ata yineemmoti kayeenni giddose duucharicho amaddinota ikkitanna darama kayeeenni babbaxxino korkaatinni mitto hee'nayi base agurre wolewa harate

bunu minenna sagalete mine yinanni wote manchi beettti buna hasiriha ikkiro mare aganno base ikkitanna sagalete mine yineemmoti kayiinni manchi beetti hasiri garinni sagale itanno baseeti bunu mininna sagalete mini gobbankera batiriha ikkiro danchaho.

daganna maate, daga yineemmo woyte gobbankera nooha manna baala mnna baala gamba assi'ne dagate yinummoro, maatete yineemmoti kayiinni mitto mine hee'raare ama anna Ooso baalanka gamba assi'ne maate yineemmo.

Daganna maate yinanni woyiite daga yiniha ikkiro qooxeessinkera heeraaha woy gobbankera heeraaha baalanka manna daga yinanniha ikkiro maate yinanniti kaayiinni mittu mini giddoonni afantannota woyi heedhannota ama woyi anna yinanni.

Elekitiroonikise yineemmoti shibba gamba yite kalaqannota wolqa woy maabiraatete wolqa ikkitanna tini gobbankera batidhuha ikkiha ikkiro hasiraa garinni manchu babbaxitino elekitiroonikisete hasattuwa wonshirino yaate.

odoo yineemmo woyte woy babbaxino baycho woy babbaxino dargi woy babbaxitino yannara kalaqamino coye gamba assine abbine mannaho odeessatenni mashshalaqe uyinanni hayyooti woy budeeti

baattote ofollanna xagge baattote ofolla yineemo woyite baatto hitoo garinni ofoltinoronna baattote aana mannu hitoo garii offolinoro la"anota ikkitanna xagge yineemo woyiite kaayiini babbaxitinno yannara kalaqamino coye kullanni woyiiteeti

Looso yinanni woyiite manchi beetti yannasi, wolqasi umosi ee loosannoha ikkanna loosano manchi beettira babbaxitinno horo afiranno gede lowo geeshsha kaa'lo assitanno.

Roso yinanni woyte mitte gobbara hasiissanno coy giddo mitto ikkitanna egenno noosihu egenno lexxatenna noosikkihu egenno afirate roso rosate ha'nanni base ikkanna roso rosa lowontanni mancho egennaamo assitanno.

Kalaqonna qooxeessa yinanni woyite, kalaqo yinanni woyite kalaqamunni woy kalaqami coye ikkanna, qooxeessa yinanni woyite kayinni ollaankeeti. Kalaqonna qooxeessu lowo coye gamba asse woy lowo saada amadino.

Amma'no yinanni woyiite manchi beetti leellisinna xawisi garinni ane amma'nooti yee magano amma'ne heeranno gara ikkitanna gobbankerano duuchu amma'note gari noo gede kullanni ortodokise Pirotestaante muisiliime hawariyaate woleno kuri labbannoreeti

Seensile yinanni woyte mittoricho biifissa woyi wona noowinni akatta woyi nooricho lede xawise mannu lao garinni baxisano gede assa leelisha ikkittanna seensile yineemmorino duuchu no.

Mininna biirote uduunnicho yinanni woyiite mini uduunnichi mini giddoonni heeranno uduunnicho ikkanna, biirote uduunni kaayiinni biirote giddoo heeranno. Mini uduunni giddo yineemmori lawishsha mittu saayiinete.

Ko"atte yineemmo woyiite manchi beetti lekkasira wodhe mittu darginni wole darga harannota ikkitanna horose maati yinummoha ikkiro manchi beettria lekkasira babbaxxeyo qarri iillannosikki gede gargarooshshe assitanno

Afantino gashshaanonna annuwate yineemmori ooxeessinkera woyi olliinkera woyi qoqqowinkera hattono gobbankera egennantinotanna babbaxxitino looso loosatenni afantino annuwa ikkitanna kurino lowo geeshsha egennaammaho

minenna gallanni mine yineemmo wote lamunkura noonsa badooshshi maati yiniha ikkiro mine yinanni wote daddalu mineno wolurirano horonsi'nanniha ikkara dandaanno gallanni mine yinannihu kayiinni galate calla horonsi'nanni mineeti.

Supperimarkeetete mirte yineemmoti jawanna bayiriidita ikkitino dikko ikkanna manchi beetti hasirino hasatto garinni babbaxxitinota intayita ikko mini giddo assi'nayere baalare hidhara haranno base supperimarkeetete mirte yinanni.

Maxaafa yinnanni woyte manchi beetti babbaxxitino egenno afirara kaa'lanoricho ikkanna maxaafa nabbawiha ikkiro manchi beetti noosi egeno iima egenno lexanotta egenno affi'nanni buicho maayi giddo no"? Maxaafu giddo no.

Ama'no yinnanni woyte manchi beetti leelisinna xawisi garinni Magano woyi babbaxeworicho isi hede Maganoho yee amane heerate hayyo ikkittanna gobbankerano duucha ama'note danni noo gede anfanite.

hodhishsha yinanni woyte manchu beetti mittu darginni wole darga woy mitte basenni wole base woy mitte gobbanni wole gobba harate horonsi'ranno, hodhishshaho horosi maati yinummoha ikkiro yanna horonsi'ratenna babbaxxitino xisso gatisateeti.

godo'lete yinanni wote manchi beetti keeraanchimma agarsiisate hasiisanno coyi giddo mitto ikkitanna gobbankerano lowoti godo'lete dani noo gede kullanni lawishshaho kaase dodansho woleno konne lawannoreeti woleno konne lawannoreeti.

Booharanni mereersha yinnanni woyte manchi beetti qarru giddo heere ikko fafote wodanasi foolishishano darga ikkanna babbaxxitinotta dancha ayare foo'latenni wodanasi foolishishano dargaati.

Hodhishsha yineemmo woyite manchu beetti mittu olliinni wole ollaa woy mitte gobbanni wole gobba woyi mittu qachinni wole qacha haranno woyite horoonsirannoricho ikkanna tinino yannasino lekkasi xisono lowo geeshsha agarsiisate horoonsi'nannirichooti.

afantino gashaanonna annuwa yineemori hiitooreeti yiniha ikkiro afantino gashaanonno gobbankera babbaxinno looso loosate afantinnoreeti lawishshaho fiisa ficho, wolde amanuel dubaale nna yetera boolle woluno konne labbannoreeti

muuziiqa yinanni woyte manchi beetti afiisi giddo heedhanno huuro horonsi'ratenni babbaxxitino huuro fushshatenni mannuyiha wodana, mannuyita surre babbaxxino garinni kissanno faarso faarsate.

Daddalo yinnanni woyte manchi beetti babbaxinore coyiratenna hidhatenni woxe soorirano doogo woyi hayyo ikkittanna daddalo dadda'la dadda'lano manchira ikko daddalo hidhano manchirano lowo horo noosi.

muronna laalo yineemmoti kalaqamunni afi'neemmota kalaqamu jiro ikkitanna horoseno manchi beettira babbaxino xibbi dayiiha ikkiro woyi daara kairono gargartannota ikkitanna wolurirano xibba woyi keeraanchimma agarsiisate umise owaante uyiitanno.